Kunywinywi kunywinywi kunamukhoro inga kwarelekho shitayilo shayo shishitaya shitaya byekhulya byayo khukhwama mumeetsi inga kuli kuwanga kulimu ni bumali.

Umundu nga ali khu computer yewe ali khamina warere ni bu earphone mu khuru mwewe nga ali khalolelela ali khasoma bibili khu computer yewe byesi arakho wa kikonekitingile khu hindu bibindi.

Umwana nga wasutile bitabu byewe ali khatimila busa mu ali khatimila busa musiru wasutile ni bitabu byewe shokesa siri umundu aliwo uli khomutimisa inyuma Abe nga ama khwisoomelo

Kunywinywi kungasa kwaleya imunwa kuli kwasutule kamataya ke mungakyi nga khe kukana khu pamburukha kwalolelele itaayi yesi kuli khutsya.

Kha khima nga khaninile khu shisaala khungakyi kyeyambile kumukhono kwakho mutwela khekhale khushisala shishindi nga khe yambile khushisala shishindi kumukhono mutwela shikyele shakho khalosele mungaaki.